Hayssi tamaarida asati dumma dumma mayo mayiddi dumma dumma matumati oggiya keyizayssi bettees. Ha dumma mayo mayida asatapekka issoy issoy kareththa mayonne kareththa caamma aathidi yizayssa gidishin issi maccasay booththa mayo mayaza yidays beettees

hayssi daro asay be baahilai woykko dere wogamaya amaydi shandanne dumma dumma miishata pistalera oykkidi guufekka oykkida asay dizayssaka gidikko makina giddo geliza issibeettees ha makina giddo geliza asayka issibootappe hara boota banas hanchidayssa gidikkokka eeson gakkana mala maaddees

hayssan guye baggara dumma dumma may7o mayda asatinne dumma dumma bootappe yido asati beettizayssaka gidikko sinthera aadhdhidi bena qoncisidi eqqida issi addey gaammo woga dunguzon oothettida may7o maydi eqqidayssi beettees

Hayssi indeti dumma dumma madhoradizaytey dumma dumma may'a maydi oyde bolla uttidi ha xeelizayssi beetees gaagi indetikka be hu7en goosse qachidayta gidishin issi inde hu7en aykko goossey baa.

hayssi diccida katama giddon dumma dumma asati katama oge woykko aspalte geetettizayssara be geexe may7oza may7i ekkidi okara yizayssi beettees ha asaykka dumma dumma ba7ale boncho woykko asa moko woga sira ta naagidi issoy issoy tophiya bandira oykkidaynne tophiya bandira mayda asi beettees

Hayssi dumma dumma asay gammo dunguzaara walaketida maya mayidayssi gannada xalera googe uttidi quma be kushen woykko katha be kushen oykkidi miishenne miicishenne ka7ishe dizayssi beettes

Hayssi gaammo dere woga ooththotappe issa bessees ha gaammo dere wogan bonchettiza bonchotappe issay yooyo'o masqala geetettidi eretizayssa gidishin asatikka gaammo woga maywa dunguza geetettizayssa maydi be kushen maata oykkidi eqqidays beettees.

Hayssi ddumma dumma asati dumma dumma medho maya maydi licon woykko zooron eqqidi potaden didayssi beettees ha asatappe guye baggara tophiya bandera malizay dizayssakka gidikko yaane baggara afirka kartay misile malan uttidayssi beettees.

hayssi keehippe daro gidida asay be nam7u toora diza kaame laaggidi yizayssi beettes ha kameykka motore geetettidi eretizayssa gidishin issay dugeha tophiya bayndira dhoqu histi oykkidi motorera yizayssi beettees

hayssi dumma dumma asati yethanchatinne yetha guppiza gufa eranchati ka7izayssi beettes yethanchay sibaggan eqqidi yexxizayssa gidishin diitha diixizayssikka hanira diixxizayssa gidikkokka nam7u asati sinthera guppishe be duxa duca qaathishinne miicishe dizayssi beettes.

Hayssi kehipe daro gidida asay be kushen bandira oykkidanne dumma dumma miisha oykkidi ogara hamutishenne haasayishe yizayssi beettes issi issi asati gaanna baggara dizayti yanxila beu7en wothidayssa gidishin asa qommoykka dumma dumma qommu asa gididay inda adde gashenaynne yela gayssanne sa mala asi ogara yizayssi beettees

hayssi issi aawozi be'hun macawucha wottidi guyera gaammo ite mayidi gammo dunguza mayidayssi be kushen xambaro gondalenne gorade woykko gitta mashsha oykkidi eqqida izi beettees.

Hayissi kehippe daro gidida tamaridda asayi dulata shiqqo keththanni shiqqi uttidayissi betees.baaga asayi heni bagara haa ali eqidayis nne uttida asayi baa sinththanni pomipara haththe woththidayiss bettizayissa gidishshin sinththe bagara haa hasayizza assi woyikko hasaya asaa lamissiza adeyi eqidayissikka betees.

hayssi gaammo woga keeththa geetettes ha keeththayka woyshappenne buuxappe woykko qadapuqoppe giigizayssa gidishin asanaytas aqosonne meheta aqos maaddees

hayssi issi kawo keeththan asay shiiqi uttiza bootan sinthera uttidayssi poolise geetettidi erettes pooliseyka issi heeran dano woykko iita miishay ooththettenna malanne issi heeran lo7oy woykko sar ooththoy ooththettana mala sarotetha naagiza kawo oosanchakko

Hayssi dumma dumma macca asati sibisaba woykko duulata shiiqidiuttidayssa bessees ha asati shiiqidaason issay issaara qaalan aadhettidi ootho dichatethassinne dere dichas go7a bolla zoretizayssa guussako.

Hays dera woga cimati be gufenne be mayo mayidi dulata besan utidayss bettes ha asatikka oyikkidi dulata besan utidi dizayissi bettes ha asatikka mayida mayoy gammo dunguza getetidi eretidayssa gides

Hayssi giste misilara diza mayo maydi be hu'en issoy issoy gammo dunguza qachidaytinne giste misilara diza miisha be kushin oykkida asay shiiqidi duulata uttidayssi beettes. Ha uttida asa giddonka Tophiya bandiray nam'u boottan eqqidi dizays beettees. Ha asa shiiqoyka kawo dooranas qofa laamettishe dizayssi beettees.

Hayssi asay dumma dumma may7o maydi shiiqidi uttidayssinne eqqidayssibetees ha asappe sinthe baggarakka dumma dumma ayfa ayfi katha qommoti be qommon qommo licettidi uttidayssi beetees leemisos ha kaththatappe mango afukadonne muuzey beettees.

hayssi tamarida asaynne dere cimati duulata shiiqidi uttiza keeththan duulata shiiqidi uttiza asanne duulata shiiqida asay uttiza oyde betees ha duulata shiiqiza asay dere dichatassenne dumma dumma miishatas ooththoy eesoan oothettidi polettana manas qaala laanettiza bessa geeththiko

hayssi dumma dumma bessafe yiza asati duulata shiiqidi duulata keeththan uttidi dizayssi beettees asatikka dumma dumma qommo may7o maydi dizayssa gidishin issi issi asati gammo dunguza qoofe wu7en woththidi begufe woykko xambaro sinthera essidayssi beettes

Hayssi timirte tamarida asay woykko timirte eranchati duulata shiiqidi uttiza bootan duulata uttidi dizayssi beettees ha duulata uttida asayka be kushen waraqatanne peene oykkidi dizayssa gidishin duulatappe haasaya woykko qofa laamettiza saate koshshiza qofa xaafidi oykkanas oykkida guussakko.

hayssi timirte tamarida eranchati duulata shiiqidi uttiza kifilen duulata uttidayssi beettes ha duulataykka timirte woykko dere gudda ooththoy eesoninne maadan ooththettidi polettana malas zorettizayssa qoncisees

Hayssi keehippe daro tamarida asay duulata uttiza keeththan petoo qaxini sintheranneske guye gatho uttidayssi beettees ha uttida asa sinthanka issi yoho yootiza addey dizayssaka gidikko asay be kushen waraqatanne peene oykkidi oychay diikko oyca oychanassinne qantha zaarota zaaranas xaafishe dizayss beettees.

Hayisan be dere woganne medheta haro beyiza besan yidi be dere mayuwa mayida asati issippe ka'ishenne mic'ishe dizaysi bettes dere woga mayoyika issi dereasa dusa hanota qonc'ises.

Hayis gondalle getetes gondalley dumma dumma mishatu osetizayisa gidishe kase wode asay woyikko beni wode asay gexesinne dumma dumma olatappe bena teqanasi oyikizi keiza mishakko.

Hayissi tukke pagiza indiyo besses ha tukke pagiza indiyakka tuke cadada yabanan penteththada sine mecca gigisada tukeza marara sinezan pagizayssa woyikko duqizayss bettes

Hays gelesho zere getetidi eretes ha gelesho zeretape tiran tama medhoy exidaysanne ducasora go'i besidays bado gelesho getetidi eretizaysa gidishin gelesho be bolla diza ithikezanne tirasora mayo mayidi diza medho masaidays betes ha geleshoyka worw medosatape issuwa getetidi eretes

Haysi gaamo woga mayuwa kumethara mayidi sinthani eqidaysi beetesi, ha eqida adezappeka guye bagara mithay dooretidi salo Ali eqidaysa gidishn Mitha garsera tammayi oykidi eexishe dizaysi beetesi.

Hayisi beni wode keeththa getetidi eretishin ha keeththay miiththappe bicha kexetizaysakko. Keeththappe guye bagara Uuththay keeththa dan'o googidi dic'i dic'ididi betizaysa gidishin keeththay godappe,woyishshappenne buxsappe kexetidaysa getetidi eretes.

hayssi issi addey gammo wogamay7o woykko dunguzo koote maydi be bolalekka gixxidi hu7era malaxa gididayssi uuththa giddora ha hizayssi beettees ha uuththayka qomatethas maaddiza duuzakko

santama bolla oto woththidi kath kaththizayssi beettees issi oto kaththara tucettin iza garsan tamay eexxizayssa gidishin issi otoy du7ettin ota giddon mithi eqqidi dizayssi beettees

hayssi kase wode asati issi issara gam7ettidi gaggidappe guyen sarotizayssinne laamota aaththizayssi issi issara yeerettizays beettees ha asatappe guye baggarakka harey dumma dumma miisha caanidigizayssikka beettees

asay keehippe denba gidida bessara yarkane bayidi dumma dumma medho mayda heedzdzu indeti bizayssi beettes heedzdzu indeti bizaytappeka nam7u indeti guye xeellizayta gidishin issi indiya sinthe xeellada be oge hamutizayssi beettes

hayssi oyddo asati issi ssara oyketidi eqqidayssi beettees ha oyddo asatappe nam7ati macata woykko indeta gidishin nam7ati attuma woykko adde asakko dumma dumma may7o mulekamaydi keeppe lo7idi geexettidi ogan eqqidi potodendizays beettees

Hayssi dumma dumma may7o qommota bayziza keeththan may7oti licettidinne qaaphetidi uttidayssi beettees ha qaaphettida mayotappe sinthe baggara ashan goliteti dumma dumma may7o may7di may7oy lo7izayssanne iitizayssa shaakkidi bessanas sinthe aadhdhi eqqidayssi qabeettees.

hayssi issi dere asay be dere woganne be dere dambe asa hara dere asa erissanas midiya bolla kezidi bena bessizayssi beettees ha asatikka issi medho mayo moydi issi medho ho7e dichidayta gidishin issina de kushin xurumba oykkada punnizays beettees

hayssan issi aaway issi aayanne ha asata nayiya giddon eqqidaranne heedzdzay shiiqidi be dere woga mayo7a maydi be dere woga bessishe dizayssi beettees aawaykka karetha kometha may7a maydi gaaththara booththa laylo maydayssa gidishin aayanne nayiya issi medho mayo7a maydi dizaz beettees

hayssi keehippe mal7o quma qommoy metettishe diza hisbettis ha quma qommoyka kutto asho quma gidishin kutto ashoy kuttu shukitidinne kuttu bolera dumma dumma qimami woykko kath mal7ethiza miishatara walaketidi kaxiza quma qommokko

hayssi dumma dumma bazuzo geloyshoti aafowen uttidayssi beettees ha bazzo geloyshotikka bazzon woykko wora medoosa geetettidi erettidaysta gidishin amedoosatappe duge baggara demba bazzozan shaaray oykkizayssi beettees

Hayssi issi lagge gidi dannayati bedere woga kaasa kaa'izayssi beetees hayssi bedere woga kaasa kaa'oyka bedere woga woykko bederen dumma dumma ooththoy oosettizayssa hara dere asata erisanas malas maaddizayssakko.

hayssi oge duunan lo7o keeththay dizays beettees ha lo7o keeththe giddonka ushshenne muusides giza misiley zoono bolla qaaphetidayssi beettees ha zoono bolla qaaphettida misilezikka ushsha qommonne muussa qommo

Hayssi issison addenne inda waanidi beson aqiza koninne aqo woga bessees ha indiya heedzdzu mente yelin heedzdzu mentetappe issi nayo indiya idimmidayssa gidishin nam'u nayta addezi idimmidi dizayssibeetees addezinne indiya naytara gujjin issi medho maydi dizayssikka qoncilibeetees.

Hayssi ortodokse ammano kaalo wogan nam7u nayti ortodokse ammano wogan xoossa woossishenne maxaafa qodduse geetettizayssa nababishe dizayssi beettees hanaytikka xoossa keeththan uttidi xoossa qaala nababiza naytakko.

hanna issi indiya booththa surenne karetha koote may7ada be hu7en booththa qoofe woththidara keeththinne asi baynta heeran shuchcha bolla uttada be achche deya woththada be kushen gulbate oykkada uttidayssi beettes

pentiza woykko peenotiza pulto haaththi miihen oyddo asati eqqidizayssi beettees ha pentiza woykko peenotiza pulto haaththaykka xabala geetettidi erettizayssa gidishin ha xabala googethazan maatay dizays beettees

Hayssi ortodokse ammano woosa keeththan woykko ortodokse ammano kaalo keeththan asay ortodokse ammano woga may'owa maydi ortodokse woosa keeththa sinthan eqqidi dizayssi beettees.

Hayssi issi inddiya woyko maccashiya be naa be tiira bolla idimada dizayssi betawus sintha bagara diza xuufey macca asatas qanne woyko bonchcho gallasi getteti eretees.

Hassi federalle kawootho hillanchtti kawo kethan uthiddi koshshe kesizza misha sinthan wothiddi hassayshe dizayssi bettees ha koshe kessiza mishaykka dumma dumma derres erado xabban si'ttanna mella maddees.

Haysi hai' wode dere ayso awati issi bolla shiqidi dere ayso woga zoretishe dizaysi betes hai' wode dere ayso wode gusaykka hai' wode mishata goe'ti hai' wode maran dera aysida asatako

sinsoome doossati be aqo keeththan gelidi qoma mizayssinne dumma dummabessa xeellizayssi beettees ha soome doosatikka miiza geetettidi erettizayssa dishin miizay oyssa maathanne asho pulto geetettidi eretes

Ayssi iranne dumma dumma meshetappe dendida meton maabiraate shubo tookkida mithay kundidayssa bessees ha maaburaate shubo tookkida mithay kundiza saatenikka dumma dumma danoti asa nayta bolla mithata bollanne dumma dumma medheta harota bolla medhettanas dandayes

Hayssi maaburaate tama wolqay pultiza boota maaburaate tamay pultiza bessafekka maaburatey daro asas laalettidi dumma dumma heeratas poo'o immizayssakko

Issi addey salo maliza koota mayidi be hu'en qanxxisidi manaxxire ayfen woththidayssinne be kusha shiishidi katama giddon aspalte ogen eqqidi hasa'ishe dizayssi beettees ha addeykka hasa'izayssi bichcha beetizayssa gidishin sinthera issi asikka baa heno baggara issi makina dizaara beetawus.

Hayssi dumma dumma quma qommothi bayzeththiza keeththaa; ha quma qommothi bayzeththiza keeththaykka qumaa koshshiza saathe asay be biraa immidi qumaa maana malas maaddes; ha quma keeththankka dumma dumma qumathi dizayssa gidishin koshsida asay biidi maana malas kezidi laxxafeththida miishsheykka sinththeera dizeyssi qonccees.

Hayssi bankke keththa wogga yothiza gidikokk ethophiya nigde banke wogga yothizaysakko thophiya nigde banken issotho hezzo xettu shi birrayi issi bankeppe hara assas adhiza gidikokka qane gon ussuppu xettu sha birray issi bankeppe hara assa banke adhanawu dandae'ss gizayssa yothess.

Hayssi asay telebizhina go7ettidi kuwaase kaassanne dumma dumma kaassata beyizayssa gidishin ha bootazanka issi as uttiza qantha oydey beettizayssa gidikkokka gaathan diza asay tukke uyishe dumma dumma qumata mishe be lo7o carko kidi be fayatetha naagiza keeththakko.

Hayssi asay giira saate woykko gize naagidi qanxishin immiza go'a bessees giira guussay asay giira giirizay zal'izayssas be diza keeththassinne be tamarsiza woybe ooththiza oothtos kawus giiriza giira geeth.

hanna issi indiya ha keeththan komputere nababizayssa gidikkokka keeththa giddon dumma dumma asa naytas koshshiza meishati woykko asa nayta qumatethassinne ushshas koshshiza meishati shiiqiri dizayssi beettes

hayssi beettiza misiley habisha herstooranti gizayssa gidikkokka ha bootay dumma dumma ushshatinne dumma dumma quma qummoti bayzettiza keetxakko oonakka gida asi gafidaynne saamottiday ha keeththa gelidi be miishira shamidi qumanne ushsha maanassinne uyanas dandayees geeththikko

hayssi madabarara kaththi garsen dizayssa gidikko kamada bara bolla issi issi madabara bolla issi issi yarkane bica woykko galal7o yalkane bollan wothidayssi beettees he yarkanezappenne kathazappen guye baggara booththa mayo maydi guluntidanne okkida asay daroy beettizayssa gidishin sinthe baggara kathanne yarkanera diza eqa asi issi issi asas immizay beettees

Hayssi asay ixettidayssinne dumma dumma ootota ooththidi wolqa wurida asay irawte ekkana woykko uttidi carkana malas maaddiza keethxikko ha keeththazanka dumma dumma ushshati muussatinne aqo algati daana dandayettes.

Hayssi dumma dumma asati be dumma dumma oohtho keeththan ooththizayta gidikkokka dumma dumma maywa maydi issife shiiqidi poto dendizayssi beettes a asatappe guye baggara dizayti zo'o shuraba maydi karetha bolale gixxidayssa gidikkoka sinthe baggara dizayssi booththa surenne booththa shurabi maydayssinne dumma dumma maywa may'dayssi beettetes.

hayssi tama dano toyssiza asati issi heera medhettida tama toyssanas bees koshshiza miisha ekkidi tama toysi shedisayssibeetee ha tama damu dano toysiza asatikka tamay iita iita qoha asa bollanne isi dere bolla gaththonta malas tama toysidi dhayssiza eranchatakko

Hayssati zo7o issi medho may7o7a maydi karetha qoofe hu7e wothidi karetha bollale gixxida asati tama danoy dere giddon medhettiza saate danuza toyssanassinne tama dano dhayssanas maaddiza eranchata guussukko.

hayssi tama danoy issi heeran medhettikko tama dano toyssiza erancha woykko hiilanchati bees koshshiza qaa giigissishe dizayssi beettees tama danoykka dumma dumma keeththata bolla makinata bollanne dumma dumma miishata bolla medhettiza saate ha asati eeson gakkidi tana tama dmodano toyssanas koshshiza sata

Hayssi issi kataman tama danoy woykko tama metoy medhetikko tama toysiza hiillanchati bees koshshiza miisha woykko eqaza shiishi oyqqidi eexxiza tama issi kataman toyssishe dizayssi beettes.

Haysi issi keethay guye bagara dizaysakka gidiko keethappe sinthe bagara dumma dumma mithati dicizaysi betesi. Ha mithati dicizysika issi heera payatetha naganasinne maara woyko orxa carikoy issi heeras daana mala maadesi.

Hayissi qaase hayi wodde kawo kethe getetesi kawo ketha sinithani kawo banidira woyiko tophiya banidira oyikidayissa gidikoka kethayi siminitoni shoccetisi woyiko biratani kexetisi.

Hayssi ha'i wode kawo hinxa keththa gettetes ha'i wode kawo hinxa keththayikka poqe gidishshin poqey issay issa bolla kexetidi salo gujizayssakko ha poqeykka biratappe simintoppe ahawappe shuchchapenne dumma dumma mishshatappe kexetiza keththe getetid eretes

hayssi ha7i wode keeththa woykko pooqe keeththa geetettidi erettizayssakka gidikko ha keeththayka dere ayso aawatas woykko kawo ooththanchatas keexettida keeththakko haa keeththanka kawo ooththanchati gelidi ebessiza bessiza bootozan ooththiza kifilekko

Hoysi kawo keeththa karen itophiya bandira bandira mitha bolla qaaphizayssi beettees issi addey kareth may'dayssi bandira qaaphizayssa gidishin issi addey bulla may'o maydayssi guutha bandira be kushen oykkidi eqqides yaa keeththa bollaka tophiya bandiray qachettidi dizays beettees

hayssi kawo keeththa woykko dere ayso aawata keeththa geetettidi eretees ha keeththayka pooqe geetettidi erettizayssa gidishin ha pooqey biratappe simmintofenne ashawappe na shuchchafe oosettizayssa gidishin ha pooqiza sinthan dumma dumma kaameti eqqidaysbetees

hayssi issi aawa keehippe caala gididayssi be hu7en qoofe woththidi koborte maydi be qoodhen gammo dunguza qachidi eqqidayssi beettees ha aawappeka guye baggara salo madhe qaalamen gorpettida girgiday beettizayssikka qoncekko

Hayssi ha7i wode keeththa keexu hiillanchati ha7i wode keeththa keexishe dizayssi beettes ha ha7i wode keeththayka shuchchafinne simentofe keexettizayssa gidishin ha keeththa suntayka hinxa geetettidi erettes.

daro asay ha7i wode keeththa woykko hinxa keeththa sinthan eqqidi tophiya bandira be kushen dhoqu histi oykkidi haasayizay woykko yetxizaynne miiji sedizayssi beettes ha asaykka tophiya asa geekettidi erettizayssakko

Hayssi ha'i wode keeththa keexo hiillanchati ha'i wode keeththa keexxishe dizayssi beettees ha'i wode keeththayka biratappe shuchchafe simentofenne ashawarpe keexettizayssa gidishin hakeeththayka issay issa bolla keexettidi keeyippe dhoqa bizayssa geetettidi erettes.

Haysi issi inddiya hargada aakime keethan algan ichchada dizaysi beetees. Ha indiyaka ichchada be huphen galal'o goose qachchada, bootha mayo mayada dizaro gidishin,izi sinthan xoosa qaala yootiza maxaafey beetees.

Haysi duma dumma mayuwa mayidi dumma dumma otho kethape yidaysi betese han bagara diza nam'u asati Botha mayuwa mayidi akime otho woyko asa payatetha nago eranchata gidishin sintha bagara be payatetha beyetan yida asati payatetha masgabo waraqata imizays betese

Haysi issi Adey payatetha nago kethani woyko hospitalen hargidi ichidaysa gidishn dumma dumma asati karetha mayuwa mayidi harigiza adeza beyanasi woyko oychansi yiidi eqidaysi betesi.

Haysi dabbo ukketay uketidi xaraphpheza bolla uttida issa gidishin, asay zuureza googidi uttida issi bettees. Ha zoorozan uttida asayka dumma dumma qommo mayo mayidi diya issa gidishin, ha dabboyka qummatetasi go'iza ukketa qommoko.

Haysi payateta nago xafan asati yidi be payateta oysha oychishe dizaysi betes payateta nago xafan duma duma payatetas koshiza dhaletine paytethas koshiza zoreti imetiza kethako.

hayssi misiley paayatetha naago xaaban diza misile bessees ha misile bolla dizayssika asa nayta yuushidi holiza harge woykko biico hargenne biico harges gaththiza metota yootes

Hayssi asa naytas payatetha naago xaaban ooththiza asati sinthe kezeeqqidi poto dendizayssi beettes ha asatikka payatetha naagu hiilanchatas imettiza mayo maydi be qoodhen asa naytas wozna shochcha siyiza miisha qoodhera halidi dizayss bettees.

Hayssi daro indeti daro dumma dumma eqata be kushen oykkidi ogezara yizayssi beettes ha eqazappe leemisos ha'y landera haaththe woykko pompara haaththe pompara juuse giza ushshanne madabarara nna baazera dumma dumma eqata oykkidi yizayssi beettees

Hayssi aakimeynne harganchay woykko paayatetha xeelettana yida asay uttidi uyizayssinne haasayizayssi beettees aakimey ha xeelidi haasayizayssa gdishin paayatetha xeelettana yida addey be mobayle woykko silke oyde bolla wothidi lasilasa ushsha uyishe dizays beettees he adda sinthenka sineykka uttidays beettees.

hayssi asay haakime keeththan dizayssi beettes woykko payatetha xaababe payatetha naaganas yiidi tara naagidi uttidayssi beettes ha payatetha xaabaykka asanayta dumma dumma hargeti oykkonta malassinne dumma dumma hargetan oykettida asata pathana malas maates

hayssi keehipe daro gidida asay payatetha naagu xaaba yiidi eqqidayssinne paayatetha naagu xaaba erancha woykko hilanchati asa shiishshi essidi asas gidiza timirte immizayssi beettees

Hayssi beettizayssi asa naytas paayatetha naago erancha woykko akime geetettes ha akimeykka bees akime keeththan ooththishe mayza may7o7a maydi be qoodhera wuznasoocha siyiza miisha halidi eqqidi miicishe dizays beettes

hayssi asa naytas payatetha naago eranchati nam7ati be kushe idimmidi eqqidayssi beettes ha asatikka paayatetha mayuwa kumeththara may7di qoofara gujjin woththidi ba qoodhen asa naytas wozna shochcha si7iza meisha woththidayssika beettees

Hayssi asay saanera be sinthan qoma woththidi mizayssinne sinera tukke uyizayssi nademoy dumma dumma ushsha qommota uyizayssi beettees ha uyizayssatappe booththa may'o mayda asata gidishin giddon dizayssi malaxire be ayfen woththidi miici shi lizayssi beettees.

hayssi asati payatetha naago xaababidi suutha immishe deettes suutha immiza asayka qesen qachidi suutha xeena woykko payatetha naago hiilanchati suutha ekkidi asas uyiza miisha immin issayssay uyishe dizayssi beettes

Hayisi duma duma asayi duma duma Maya mayiddi behuphen qobe woththidayinne be ayfen manaxxire wothida asayi eqqiday betes ha mayoxika gammo dinguza geteyes

Dere woga woyiko duniguza getetiza maya ma'ida asay kethe woyi hinixa ketha miyera hamutish alizayis betes ha asatika oyidu adenee issi inidi asako

Haysi katama giddon katama makinay hamutizayssa gidishin ooge duunnan eeqida maburatey xonpishe diizayssi beetes ha ooge duunnan eeqida maburateykka ommarssi ommarssi xompizayssa gidishin katama makinay ommarssara hamuttishe dizayssi beetes.

hayssi e ddumma dumma asay shiiqidi eqqidayssi beettees asappe guye baggara tophiya bandiraynne dugeha tophiya bandiray beettizayssa gidishin sinthe baggara eqqida gammo cimati gammo dunguza wothidi bullukko afila behashe maydi kushe baqqizayssi beettees

Haysi asay issi derisi koshshiza miishata giigissanas duulata keeththan shinqi uttidisi issara qaala laamettizayssinne zorettizayssi beettees ha asayka dumma dumma matumatethay dizayssa gidishin dumma dumma heeratappe shinqida asakko

Hayssi ogen shuchchey licetishe dizayssa gidikkokka issi baggara dumma dumma kaametikkka eqqidayss beettes ha guye baggara issi asa keeththa mihin qalame gorpettida qoqoro birda achchan jandila woy yanxila kupanthidi issi asi uttidays beettees

hayssi kehipe daro gidida asay maaran woykko licon eqqidi dizayssi beettees sinterakka dano ooththo naagiza eranchay eqqidi asa eqo giigissite giidi zoorizays beettizayssa gidishin asaykka gammo woga maywa woykko dungu zoomaydi sintera eqqidaysska qoncidi beettes

hayssi keepe timirte tamarida asati gammo woga may7o woykko dunguza be qoodhera halidi dumma dumma mayota may7day dunguza qofa hu7e woththidayssinne sinthe aadhdhidi daro dere asa guyra kaalethidi yizayssi beettees ha asayka deres baasho koshshata giigissanas dereza zorenne timirte immanas kaalethizayssakko

hayssi aspalte ogera issi naay saykile giza nam7u toora laagettiza tiransportessinne isportes maaddiza miisho goochi woykko sugidi bizays beettees hamisheykka benzile woykko lamba go7etonta dishe asa wolqan bootappe boota qaaxiza asa wootappe boota efanas maaddiza miishakko

Hayssi arbamince gaammo adde baabbaye geetettidi erettees ha gaammo adde baabbayeykka oyddu ogetas giddon beettizayssa gidishin addebaabaye bolla awultey oohshettanaska giigettidi dizayssi beettizayssa gidikkokka addebaabaye bolla tophiya bandiray henira hanera qachoninne eqonin dizays beettees

nam7u kase wode keeththati keexettidi dizayti beettizayssa gidishin nam7u keeththatikka keexxetti kumidi buuxara kamettidayssi beettees xade baggara diza keeththe karen asi zoonon eqqidayssi beettizayssa gidishin keeththafe guye baggara uuthi woykko muuzey toketii dizay beettees

hayssi dumma dumma matumatethay diza asay dumma dumma berere woga mayowa may7di licon ogan eqqidi kushe baqqishe dizayssibeetees ha asaykka kushe baqqizayssi ooratha asi yizayssa mokka gidishin hissika mokkonne moyza wogga geetetti beedette

Hayssi dumma dumma eqata bayziza boota woykko siiqe geetettidi erettees ha boota zaanikka karera qaaphetti diza miishay baazey kobey yookey yarkaney baldiysannesa malatinne dumma dumma lasti qeeqati qaapheti dizays bettees.

Hayssi shooros woykko heerazas koshshiza miisha giigissanass tamaridi era gidida asay issife shiiqidi zorettizayssinne qofa laamettizayssi beettesni baggara diza asay subbay eqqidi siyizayssa gidishin sinthen eqqida issi addey asas qofa immishe dizayssi qoncidi beettes.

Issi asa woganne qala tamarisiza Adey dumma mayuwa mayid sinthera eqidaysa gidikoka asat a sinthen Eqid mulera kushe kesid besizays betes, ha qaala woyko woga eranchay sinthen Eqid asa tamarises gusako.

Hayssi tamarida asay woykko kawo ossora diza asay be kushshen waraqata xappetida waraqata oyikidi ha zaari miccidayssi betees.ha asaykka dumma dumma Mayo mayidayssa gidishin tumateththay diza asatakko.

hayssi sintira keeththay qalamera gorpetidi keehippe lo7iza kawo keeththay beettizayssa gidikkoka ha kawo keeththa karen nam7u bandirati qaaphetidaytikka beettettes hessafeka ha baggara cilila maataynne cilila doozati toketidi zarara giccizays beettes

Hayssi asa naytas matumatethaynne asa naytas ooththos bessiza wogay mooretennanne qohettonta mala naagiza eranchati e bessiza be ooththo may'o'a maydi issife shiiqidi eqqidayssi beettes

Ha misiley woga ketha qoncise woga kethathaka wordo woyko bala othidaysa qacizaysanne qaxayizaysa gidishin sure woyko xilo othidaysa wogaea kesidi yediza ketha woyko kawo ketha getetidi eretes

Haysi issi herane issi kattama geshatethi woylon payatethi nagiza asay kattama oge pitishenne pitishishida bura issi bottappe c'anidi Pura qoliza botta epizaysi bettes.ha katama geshateta nagoyka kataman dumma dumma hargeti medhetonta malas mades.

Haysi oge otho limate woyko hera payateta nago limate osetishe dizaysi betes ha daro asayika ogezappe bura pitizaysa gidishin bura c'aniza makinayka woy kamey sintan yidi eqidaysi betes.

issi heeras woy issi shooros payatetha naagoto ooththiza asatinne qoshasha woykko buura caaniza kaamey sife dizays beettes a payatetha ootho ooththiza asati ogenne dumma dumma miishatappe buura pittishi shidi buura caaniza bolla kaame bolla caanidi buura issi buuta ifidi xuugizayssinne moogizayssako

hayssi heera geeshshatethanne oge geeshshatethanne payatetha naagiza asati buura woykko iita miisha caaniza kaamen iita miisha caanidi ehidi iita miisha qolidi shiishshi zabotan qolizayssi beettees. haqolettida iita miisha woy xuuggidi woy boki moogidi heeranne dere geeshshatetha naagettes.

Hayssi daro asay kathamaa payyatheththaa naagizayssinne kathama ogaappe buuraa piththiza asay piththizayssi beeththees;ha ugaappe buuraa pitheththaykka ogaa payyatheththaa naagizayssa gidishin kathamaa heeran iitha miishshathi woykko buurathi daridi hargge dichchonna malassi maaddees.

Hayssi buuranne iitamiisha issibootappe haraboota bayidi efiza kaame geetettidi eretees ha kaameykka buura kaame geetetti eretizayssa gidishin pitetidi shiqida buurata issibootappe gita buuray qolettiza bessayfidi qolanas caanidi biza kaamekko.

Hayssi katama oge payatetha naagiza asata katama oge geeshshatetha woykko paayatetha naagoykka ogey iitonta malanne ogen buurati darinna malas maaddees ogen buurati darikko dumma dumma hargey heera bolla yiza gish ogendiza buurata shiishidi xuugiza asatako.

hayssi asay dumma dumma buuratinne iita miishata safarappe pittidi hara safara makinara gidin dumma dumma gaaretara caani efidi xuugiza asa ha qoshashay issi safara woykko issi heeran darikko heera bolla dumma dumma akaale woykko bolla meto ehana dandayiza gish qoshasha woykko buuraza heerappe dhayssi shi deettes

hayssi heerappe buurata woy iita meishata maxishi shidi kushera sugetiza gaare bolla caanidi sugizayssi beettees ha qoshashas caanettidayssika katama heera woy issi shooro woy heera iissenna malas maxettidi qoshashay shiiqiya bootan bi wodhdhidi xuugettana bessees

Hayssi issi heera payatetha naagu ooththo ooththiza asati issi heera payatetha naagizayssibetees haasatikka dumma dumma buurata ogezappe pittidi shiishshizayssa gidishin pitettidi shiiqida buurazakka issi bootappe hara boota efidi taman xugidi dhayssiza asatakko.

Hayssi oge fayatethanne heera fayatetha naagu ooththiza asati heera fayatethas meto hiza miisha woykko buura buura caaniza kaame bolla halizayssinne ogeza pittidi geeshshizayssi beette.

Hayssi heera geeshshatetha naagiza asay heera geeshatetha naagizayssinne buura woykko iitamishay ogan dizayssa hare gaare bolla caanidi issi bootappe hara boota yeddizayssi beettees eera geeshshatetha naagiza asati ogeza pittizayssa gidish inpitettidi shiiqida buuraza hare gaare bolla caanidi issi bootappe quga qoshashay woykko buuray shiiqidi uttiza boota efizayssi beettees.

hayssi issi addey tophiya benatetha qoncisiza kardey be kushen oykkidi dendidayssi bettees ha tophiya benatetha qoncisiza kardeykka asay tophiya gididayssanne hara dere gididayssa shaakanas maaddizayssakko

Hayisi tophphiyan banateththa erisiza karide getetidi eretese ha karideza sunththayikka payida getetizayisa giddishini asayi mazigabetid bira cigid ekizayisa gidikkoka hai Wode tophphiyateththa qoncisiza karide getetidi eretese

Haysi kehipe daro gidida asay be kushen mitha kalo bonco dumma dumma misha be kushen oykidi yetha yexishe kune ogera yizays betes ha asayka issoy issoy gamo duguza be huphen wothidaysa gidishin issoy issoy dumma dumma mayo mayidaysa betes

Hayissi nam'u budduneti meddan too kuwase ka'ishe dizyizasi bettes ha too kuwase kassanchatikka issi budduney zo'o maya mayidaysa giddishin issi budfuney salo medho mayo mayidi kuwasa toohora dhiqqishe dizzayisi bettes.

Hayis dumma dumma asay dumma dumma mayo maydi dumma dumma othora diza asay shiiqidi sintheninne guyeninne eqqidayssi beettes sintera eqqida asa giddofe koyro bolla poolise woykko iita otho woy dano otho oosettonta mala sinne salame daana mala naagiza kawo othanchay sinthen eqqidayssa gidishin guye baggara kehipe daro asay eqqidi dizayssi beettes

Hsay dumma dumma misileta be kushen oykkidi oga kumidi ogara ha yizayssi beettees ha asayka dumma dumma mayo maydayssa gidishin dumma dumma medhoynne dumma dumma matumatethay diza asakko maatuma godeththay macanne attuma shaakkizayssa gidishin oga komidi kumetha asay yizayssi beettes.

hayssi alamen dure geetettidi erittiza adde bilgeete geetettizayssi beyayhemmana xire wothidi be machera eqqidayssi beettees ha bilgeeteykka eqqidi mach wo7anjana gizayssi benakkehippe mihiseese woykko qofiseese giidi haasayishe dees

hayssi keype cililo heeran woykko dumma dumma dan7o doozati doliza heeran issi addey eqqidi dinxe kessiza miisha woykko kooshe kessiza miisha oyqqidi haasayishe dizayssi beettees addezappe heni baggara dumma dumma kayametikka eqqidays beettees

hayssi dumma dumma asati woy dumma dumma maatumatetha hitisa asati kataman ha7i wode ogezara ha yizayssi beettees ho asatappe guye baggan ha7i wode keeththa woykko pooqe keeththa geetettizays beettizayssakka gidikko asati ogezara suurera haayizayssi beettees

Hayssi dumma dumma dere cimatinne dumma dumma asati be dere woga maya woykko gammo dunguza maydi sibotan shiiqidi duulata uttidayssi beettes ha uttidayssikka issi deres siootso ooththanas qaala gelishe woykko qofa laametishe dizayssi beettes.

Hayssi issi addey booththa maywa maydi booththa koppeya be hu7eon wothidi carko woykko kooshe kessiza miisha sinthen oykkidi haasayishe dizayssi beette addezappe goye baggarakka booththa may7onne dumma dumma mayota mayda daro asati shiiqidi issi bootan dizaysska beette.

hayssi kehipe daro gidida asay misile sinthen oykkidi yizayssa gidishinka sinthera dano ootoy oosettonta mala teqqiza eranchati sinthera yizayssa gidikkokka guyera khip daro dumma dumma maatuma asati kaallizays beette

hayssi dano ooththoy ooththettenna mala teqqizayssatinne salame woykko heera sarotetha naagiza wolqata issife duulata uttidayssi beettees ha duulata uttida asata sinthan issi yelaga woykko naatetha naiya maygirapu na woy din xe moogaza be kushen oykkada haasayizayssi beettees

Hayssi dano ooththo oothettenna mala teqqiza wolqama geetettidi eretes ha dano ooththo teqqiza asatikka poolise geetettidi eretizayssa gidishin poolisey issishu eroppe biidi direkkumetha gason darodano oothoti oothettenna mala teqqidi issi heeran salame woy sarotethay daana malas naagiza eranchatakko.

Hayssi kaamey issi deren dano ooththoy woykko iita oothoy oosettenna malas naagiza ha ylleta woykko wolqata caane ekkidi bizayssi beettees ha dano ootho teqqiza asatikka polise geetettidi erettizayssa gidishin dano ootho ooththiza asata oykkidi qachana malassinne qaxayana malas wodhdhida asatakko.

hayssi nam7u asati eqa caaniza kaame bolla mitha caanishe dizayssi beettees ha eqa caaniza kaameykka mitha caanidii issi bootappe harabota efanas maaddees ha kaamekka keehippe daro metha issi gize caani dii efanas maaddizayssakko

Hayssi heedzdzu indeti dano oothoy deren oothettenna mala naagizayti keeththa xanxan shuchcha bolla uttidi silke gorgorizayssi beettes ha indetikka poolise geetettidi eretizayssa gidishin istameehen oykkida guufey dizayss beettes

hayssi keehippe daro asay duulata kizi uttidayssinne issi addey giddon eqqidi asa tamarsizayssi beettees ha giddon eqqidi tamarsiza addezikka poolise geetettes poolise guusse ay gusse giikko poolisey issi deremoy issi heeran iita miishi woykko haday oosettenna malas asa zorizayssanne hada ooththiza asata wogara aaththizayssa geetettidi eretees

Hayssi dumma dumma hasa'a erancha woykko polotika eranchati shiiqidi issi oyde bolla uttidi dizayssinne guyera dumma dumma asati dizayssi beetees ha asatikka dumma dumma medho mayo mayidayssa gidishin issi addey hu'en kopiya wothidi buuchera dizayssi beetees.

Hayssi duulata maala assa kehippe daaro giddida assa shishidi issi yoo eranchchay denddidi yoooha hasaizaysi bettes ha assaykka yooha ezzgiidi woykko ha addey hasaiza yoho kehippe siiyidi oththo bolla peyshizayssa giddishin addey kehippe assa goiiza yooho hassaishe diizaysi bettes.

Haytti nam'u inddeti dumma dumms maayo mayidi eqqidayssi bettes ha nam'u inddeti eqqidayka issiniya boththa booththa kohote woykko gawonene salo medho gurde woy gabare mayadayssa giddikoka issi inddiya booththa kumetha mayo loizayssa mayada be huphphe guyera yedidayssi bettes he indeyippe guye bagara tophphiya bandiray dizayssa gidishin heni baggera dumma dumma xallanas ayffes injjetiza mishsheti dettes.

Hayssi dumma dumma asay shiiqqidi gaammo wogga mayo woykko dunguza gizayssa huphphen woththidaynne koote sikisiddi mayida asay shiiqqidi duullatta kalleththan uuttidii polittikanchchati woykko yoo eranchchti hassayiza hassaya siyizayssi beettes issoy siyidi be duunna be kushen oykidii hisi keehippe c'o'u gidaysikka beettes.

Hayssi keehippe demba gidida gaden daro asati eqqidi hamutizayssa gidikkoka issi addey bootha mayo mayidi be qoodhen dunguza halidayssi miththa puute tokkidi tokkida miththa puute ki'on haathe ushishe dizay beetes.

Hayssi dumma dumma bessappe shiiqida asay dumma dumma mayuwa mayidi ubbayka mulera eqqidayssi beetizayssa gidikoka ha asappe sinthe baggara daaboy uuketidi xaraphe bolla shiiqin daabo bolla mashay eqqi dizayssa beetes.

Hayssi yo'o eranchati woykko polotika eranchati keehippe denba bessan ba makinara yiidi goyettida gaden asara hamutishenne dumma dumma ooso ooththishe ,mitha tokkishenne tokkida mitha haaththe ushshishe diza issi beettees.

Hayssathi yo7o eranchchathi woykko haasayaa eranchcha gididi thamaarida asathi maathaa giddora keehippe denbba gidida boothan hamuththizayssi beeththes; ha eranchchathikka maathaa giddora hamuththizay heeraappe dumma dumma miishatha xeellishenne thamaarishe yizayssi beeththees.

hayssi dumma dumma heerappe asayi shiiqidi duulata uttidayssi beettees ha asayi shiiqida bootayka ayamaanote woykko ammano eranchati kawo ooththanchati poolise woykko dano ooththo teqqiza asatinne dere cimati shiiqidi uttidayss beettees

Hayssi asay he dumma dumma bootappe shiiqidayssa gidikkokka duulata shiiqidi asay uttiza kifilen duulata uttidi dizayssi beettes ha duulataykka asay dumma dumma qofa issi issara laametidi issi miisha suurin ooththana malas maaddees.

Hayssi asati issi denba goyetti da gaden mitha puute tokkidi mitha puteki ozan biitta akafara shiishshizayssi beettees biitta shiishshoyssanka haaththe ushshanas mitha haaththe ushshiza yarkane hidi be matam wotizayssikka beettees

hayssi asay shiiqidi eqqidayssinne asappe sinthe baggara dumma dumma kathatinne dumma dumma ushsha qommoti shiiqidayssi beettees ha asayka kaththa woykko quma maanassi dendidi be ammano wogan xoosse woossishe dizayssi beettes

hayssi kawo keeththanne tophiya dere asa ayso aawati biiron uttidi be waraqata bolla xaafishe dizayssi deettizayssa gidikkokka he nimi heranne hanimi hera nam7u dumma dumma asati eqqidayssi deettes ha uttidi xaafiza nam7u asatappe guye baggara issay tophiya bandira gidishin issay xuufe xaafiza bandira geetettidi erettes

Hayssi dumma dumma tamarida asati woyyo eranchati shiiqidi eqqidi muuze woykko ayfa ayfe kaththa qommotappe issa xeellizayssi woykko wochana yidayssi deettees muuzekka qomatethas go'iza ayfa ayfetappe issa geetettidi erette.

hayssi dumma dumma kawo ooththanchati woykko timirte tamarida asay issife shiiqidi yeekkishe dizayssi beettees yeehoykka hayssi issi asi hayqqikko woy issi miishi iitikko azazanidi yeekkidi michatetha kessizayssa guussukko

Hayssi issi addey issito gulbatidi qoodhen gammo dunguza maydi koppe hu'en wooththidayssi carpidi mitha tokkidayssa ki'on urqa shiishshizayssibetees ha mitha ki'on urqa shiishoyka mithay bees bessiza mineraaleta urqafe demmidi suuren diccana malas maaddees.

Issi addey kareththa maya mayidi boththa mayo garsera mayidaysa be qodhen qachiza miishsha qachchidii ha sinththe xellizayssi beettes ha addezikka aressa malkey dizayssa gidishin huphphe iixikey hega kenakka diccena bo'attana qoppizaysi beettes

Hassa'a eranichati woyiko tamaridda assati issi demibani gosha gadezani mitha tokidi tokido mitha garisani bitta akabara shishizayisa betizayisa gidishini guye baggara dizayisati utidi mitha tokizayinne issi issi mishata oyikidi guye bizayisi betesi

Hayissi ayeti guththa nayita be ki''on iddimid issippe shiqqid yiddi uttidayisi bettes ayeti yidayika bessi koshizza mishsha koshiza kifileppe oyichidi ekkanas Yiddish uttidayitako.

Hayisi slanbase woyikko selam kame getetidi eretes ha belambase woyikko selam kameka asa issi botappe hara bota gatanas madizayisa gidishin maran eson asa haho oge efidi gatana mala mades.

Hassi asanatas baaso koshsha bayzonne shamo keeththa ,shammanappe yida asay koyida miishsha meetettizasa Miishsha uyettiza miishshanne dumma dummata shammanaw danda7izaysa gidishin bayiziza keeththayika giiga waagas bayizidi miishsha shiishshiza keeththakko.

Hayisi assayi kame bolla canetidi issi botape hara botta banasi kameti assa cananasi sheqeti gigeti utidayisi betesi kameyika assa canidi esso gathidi qofa mata sate wuyi gutha sate birishanasi madessi

haysi oge ooththo limate ooththiza asatinne oge ooththo limates maaddiza kaameti dizays beettes asati sinthe baggara eqqidi dizayssa gidikkokka guyera oge ooththos besmaaddiza kaame si kaamey issa bolla shuchch woykko aceza caanishe dizayssi beettees

noyssi dumma dumma miishata metettizayssanne uyettizayssa ayfa ayfetanne xapho metettiza katha qommoti bayizettizasonne shamettizaso bessa kath bichcha gidonna dumma dumma miishati bayzettizasonne shamettiza bessako

hayssi beettizayssi giya geetettidi erettizayssa gidishin giyay dumma dumma meishata bayziza bootanne shammiza boota geetettidi erettes bayziza asaykka giyan be eqaza be sinthan wothidi dizayssa gidishin shammiza asaykka be biranne meisheza ekkanas yida eqaza oykkidi oychidi shammiza bessako

Hayssa bessaza sunthay giya geetettes giyaykka aaze gizayssa gidikko dumma dumma eqata bayzonne shamo asay eqa birara laammiza bootakko ha bootazanikka koshshida miisha asay shammana giikko giyay yiidi giyappe shames koshshiza miisha bayzana giikko giya hidi giyan bayziza bootakko

hayssi dumma dumma gukkiza miishata deres bayzanas shiishshi woththida bessakku ha gukkiza miishay kaleemisos haaththe zaytenne dumma dumma miishata gidishin koshshiza asay yiidi shammana malas shiiqi uttidayssakko

Hayssi isporte kaasanchati woykko isporte ooththanchati isporte ka7ettiza woykko ooththettiza meeda gelidi isporte ooththi wursidappe guyen kaasa doommanas meeda gelanas giigeti eqqidayssi beettes heni xanxaranne hani xanxara nam7u buddunetas daynnaynne berinnay eqqidayssika beettes.

Hayssi dumma dumma miishata bayzizasonne shammiza boota dishin shammanas koyiza asay yiidi bees koshshiza miisha qoridi hayssafe shammana malasi maaddees.

Hayssi tukke pentisidi ba iziza keeththan issi indiya yaba nara tukasinen paggizayssi beettizayssa gidishin hani baggara issi addey nam7u sinezera tukka oykkidi xaraphe bolla woththizayssi beettees

Hayssi issi kaamey ogera asa caanidi bizayssi beettees hakamey asa caanidi gede bizayssa gidikkokka hakamappe guye baggara dumma dumma asay eqqidayssinne hamottizayssika beettees.

Hayssi guutha naytti woyko qeeri nayti be timirte keththa maayo mayidi tamarizaysine hani baggara be timirte keththa mayo mayene dumma dumma mayo mayidi timirte keththan kiffilezan eqqidaysine uttidays bettes.

Hayssi issi addey dumma dumma medheta haarota beyanaas bida bootan woykko bessazan kulo kaa7iza woyi asay iya bolla utidi ichidi kulo kayishe betesi ha kulo kayiza adeyka micishene ufayetishe kayizayisi betesi.

Haysan issi indiya dunkana giddon uttada dunkana zipa doyada geesh woykko kare xeelixaysi betes. Dumkanayka sohoy woykko keethi banta saate asa nayi borsan ba'i eki bidi dunkana doyid iza gidon aqanas mades.

Hana issi India Hatha gidon eqada gamo woga mayo woykon dinguza mayada micashe dizaysi betes ha indiyaka gamo dinguza mayiday hatheppe kezin izo mocey mocida gishas

Hayssi asayi kehippe darotida wora giddora gede bizzayisi bettes ha wora giddora gede bizza asayika duma duma medheta harotanne duma duma wora medossati dizayisa be ayiffera be'anasine xellanasi bizayisakko.

Hayssi issi demban assa keththi bantha boththan nammu' qocha qorqorithi diayssi bethess. Ha qorqorothappe guye bagar sinththa bagarane xanxa woykko gogethazan dumma dumma miththa dizayssakka gidikko Mitha mathan sharayi guyera oyqizaysi bethes.

Haysi issi Adey gamo woga bahilaw keetha sinthani gamo woga dunguza mayuwa mayid tora kushen oykidinne gondale sinthe bagara dhoqu hist oykid be qodhe dhoqu histidinne eqid dizays betes.

hayssan nam7u asati booththa melho woykko aarisa malay diza asati issife eqqidi dizayssi beettees karetha may7o maydara maca gidishin booththa may7o maydayssi attumanakko attumanazi macanays qoodhen be kusha woththidi nam7u birateda dhokqooththidi poto dendizays beettees

hayti nam'u indeti ke'hippe irxa gididda bootanne cilillo gidida bootan uttidi pompara haaththa oyqqidi uyishshe dizayssi beettees ha indetikka cilillo gidida boota azi biddo gizayssa gidikko dumma dumma medhdheta haarota beyanaw bidaytta gidishin be huphphen issiniya koppiya woththin issiniya aykkokka hu'en woththonta haaththa uyashshe dizays beettees

Hayssi medheta haarota dichchonne ishaliso bessa gidishin asay issibessafe habessa yiidi bibbey erenna meisha beyanas maaddees ha misileza bolla qoncida issi addey be kushen azaza oykkidi asa bessiza issi beettes.

hayssi deissi addey kulo kaassiza meesha bolla echchidi ufayettishe kulo kaa7izayssi behettees ha addeyka ooratha meishati diza bootanne medheta haarota dicciza boota beyanas biidi ka iza kaasa qoncises

Hayssi asati keesippe denba gidida bootan be dunkanappe dunkanappe kezidi dunkana sinthan uttidays gulbatidayssinne eqqidayssi beettees ha dunkanappe guye baggara keeththi woykko goda keeththi issina dizayss beettees.

Aysi isi addey mayowa be bollafe kessi hal'olidi caadaachcho kuwaase kushan oykkidi haaththe giddon gelidi eqqidayssi beette haddeyka haaththe giddon eqqidayssi be bolla mecettanas maaddizayssa gidikkoka haaththe giddo gelidi irxa carko ekkidi payatetha naagana malas gelides.

hayssi dumma dumma asati dumma dumma medho may7o maydi wolqama piissa bollara haaththi guppizasan be kushe laalidi poto dendizayssi beettees ha piissayka saloppe duge wodhidi pude cuuyizayssa gidishin asay piissa sinthan diza shuchcha bolla uttidaynne ekkiday miicishe pota dendidayssi beettees

ayssi asay yuushe ke7idi hamuttiza boota gidishin yuushe kezidanayti heetztzhu macanaytikka surenne gurde gixxidi zo7o shurabe maydi behu idichidayti issi issa hashe oykkidi potoden dishe dizayssi beettes

aysi dumma dumma ma tumatethay diza asati dumma dumma mayo7a may7di tophiya bandira issina maydayssa gidikkokko issina gammo dinguzabe odhen qachada koppiya wothada poto dentha maara naa gidi poto dendishe dizays beyettes

Aysi booththa may'o maydinne dumma dumma qonno sure gixxida asati makinaas hu'e woykko bollan kezi uttidi kaamezara bishe dizayssi beettees ha bolla hu'e woykko kezi uttida asati medheta haarotanne dumma dumma miishata heerazappe xeellishe bizaytakko.

Hayssi dumma dumma medheta haarotinne dumma dumma worame doossati diza bessan naara biidi aaway naa kulo kaassanas kulo mitha oytethishe dizayssi beettes hakulo mithaykka hanippe naa ekkidi hayribi hene gathidi henippe haehizayssa geetettidi erettes.

Hayisi asay dumma dumma mizgebata mazagabettanas licon woykko zooron eqqidayssi beettees zooron na'mu zooron asaykka eqqidayssa gidishin hani sinthera mizgeba mazagabiza miishati giigetidi dizayssi beettees

hayssi kawoy dumma dumma halchon asa mizgeba mazagabisizayssi beettees asay mazagabettiza mizgebeykka leemisos payatetha kawo doorossinne dumma dumma timirtetas gidanas danda'ees

Hayssi dumma dumma maattuma asati licon woykko zooron eqqidays beettees maattuma guussaykka attomatethanne macatetha shaakkizayssa gidishin sinthera nam7u macati eqqidayssa gidikkoka giddon nam7u attuma asati eqqida ha nam7u attuma asatikka be kushen wode silki oykkida eqqidays beettees.

hayssi misige ba asay mazagabettiza bootan ba ayfen ayfen woththiza miisha woththidi be ayfe komputeren qaraxisizayssi beettees ayfe qaraxisizoyka ayfe ashara geetettidi erettees

Hayssi asay be suntha xaafisanas woykko mazgabisanas licora tara naagidi yizayssi beettees ha licora yiza asaykka xuufe xaafiza keeththa gelidi be suntha dumma dumma qofatas xaafisizay beettees.

hayssi asay issi misgebe woykko asa suntha gidin dumma dumma miishay waraqata bolla xaafettizasheera woykko safara shiiqidi mazgabettishe woy be suntha xaafisishe dizayssi beettes ha be suntha xaafisoyka dumma dumma miishatas maaddizayssa gidishoy qimodemo asa issi heeran diza asakka eranas maaddes

mazgabo keeththa asay shiiqidi ba suntha mazgabisizayssi beettees ha ba suntha mazgabisiza mizgebaykka payatetha naago keeththas dimirte keeththas kawo duuro keeththassinne dumma dumma miishatas bana qoncisana malas maaddes

hayssi tamare nayti be timirte keeththa may7o7a woykko tamare nayta issi mala kessiya may7o7a maydi mizgeba mazagabettizayssi beettees ha mazagabettiza mizgebeykka bana qonciso woykko tophiya payda matawoqiya mizgeba geetettidi erettees

Hayssi daro asay sayikele togidi sakilara isporte oththizaysi betes. Ha saykileyka isporte oththanasnne issi botappe hara bota esson asa gaththanas maddizaysako.

Hayisi issiporite oththiza nayit issiporite ooththishe meda giddoni dizayis beteesi ha issiporite oththizayis kuwase kaanas woyikko woththe woththaanas hesanne hesa malatas issiporite oththizayisa gidishshin he issipporitey issi asara hara asara lageteththan e minoteththa minisid oyikkanas madees

Haysi kuwase kasanchati kuwase medan be kuwase kaa'ishe dizaysi beetees. Ha kuwase kasanchatika issi budune woy issi gurupey dumma qommo mayo mayidaysa gidikoka issi gurupey bootha mayo issi gurupey galal'o mayo mayidi dumma dumma gurupen kaa'ishe dizays beetees. Gidonika daana woyko dano oothota teqiza asay dumma mayidi dizaysi beetees.

hayssi kuwaase kaasanchati woykko kuwaase isporte eranchati kowaase meedan shiiqi eqqidi ufawettishe dizayssi beettees ha kuwaase kaasanchatikka kuwaase kaasas bessiza may7owanne bessiza caamma aaththidi dizayskabeettees

issi addey sinthera kooshe kessiza miisha woykko dinxe mawuga oykkidayssa gidishin sinthe baggara diza asay isporti ooththizayssinne toha laale qidi guppizayssi beettees ha isporti ooththoyka paayatetha naagana malas maaddees

hayssi kuwaase kaassanchati woykko kuwaase isportenchati isporte ooththi wursidappe guyen kaasse doommanas meeda gelanas giigettidayssi beettes ha meeda gelizayssa giddofe kaassanchaynne goole naagizayssa geetettidi nam7u shaagetettes

Hayssi kuwaaseka sanchati kowaase ka anas meeda gelanas isporte wursidi meeda xanxan licora woyssal pera eqkidaysi beettes heni baggara dizayssi dumma guruppe gidishin ha baggara dizayssi dumma cugakko hanam7u cugati issi issara ka7idi xoonizayssanne xoonettizayssa shaakanas ka7ettees

hayssi galal7o medhoq may7o mayday isportanchati isporte gelanas giigettidi dizayssi beettes ha isportenna woykko isportanchati isporte meda gelishe isporte meedan be ooththiza isportezan erettidi xoonidi woykko xoonetidi hara asara ka7ana malas maaddes

hayssi isporte keeththan isporte ooththiza asati wolqa kessidi be wolqa bessanas mayo kessidi kushe dhoqu histidi pota dendidi dizayssi beettees ha asatikka isporte ooththidi be wolqa woykko be paayatethi kehipppe geeshshanne naxa hargefe gididayssi qonce gididi bettees

Hayssi tooku waase kaase ka7iza maca buduneti tooku wose kaasa ka7izayssa gidishin booththa kumetha may7o maydara kuwaasa dhiqa ekkada woxxizaro gidishin zo7o maydara gakkada oykkanawu geeda kaallada woxxizayssi beettees

ayssi kowaase kaasanchati nam7u buddunen woykko nam7u cugan henoyssi hanoyssara kaa7izayssinne kowaasa ekkidi goolen woxxizayssi beettes ha kuwaase kaase ka dasanaytas eratethanne issi issassara laggetethay keepe dhoqa gidana malas maaddes

Sanayti isporte may7omaydi isporte ooththishe dizayssi beettees ha isporte sunthayka woththe isporte geetettidi eretizayssa gedishin nayti toy pilata kezana malas yooga woykko yelaga dishe woththe erancha gidanas wothishe dizays beettees.

Hayssi maca nayta kushe kuwaase budduney kushe kuwaase ka7ishe dizayssa gidishin kushe kuwaase daanna woykko pirdizayssi bolla kezidi issi bagga mitha achchara eqqidi xeellizayssi beettes

hayssi sintera baasettida isporte kaase meedan guye baggara isporte kaasa xeellana yida asay dumma dumma may7o7a ma77di dumma dumma yanxela bo7en woththidaynne uttidaynne eqqidi dizayssi beettes

fayssi tookkowaase kaasanchati woykko isportanchati tookowaase meedan isporte ooththishe dizayssi beettes giddon dumma hoxe miishaza essi ooththidi issida hoxe wu miisha giddora he ha woxxidi isporta guppishe dizays beettees

hayti isporteynna geetettetes ha isporta sunthayka woththe isporte geetettidi erettizayssa gidishin izeti wothe woxanas mulera giigetidi naagizayssi beettes ha wothanchayka woxxidi ha wothanchata giddofe issinthope bidi heedzdzantho kezidayti hara asara biidi wotha woxxidi hessatho xoonidi shillimate woykko woyto ekkana malas maaddees

hayssi kuwaase medan kuwaase ka iza nayti woy kuwaase isportanchati issoy issa bolla dano gaththin bica woykko galal7o melikite issi kaasanchas qixate immizayssi beettees ha qixata ekkida kaasanchay wudetey ziqqi ziqqi giidi bizayssi eretizayssakko

hayssi isporte ooththanchati woykko kushe kuwaase kaasanchati kushe kuwaase meedan isporte ooththi wursidi meda gelanas giigettidi eqqidayssi beettes guye baggarakka ista kushe baqqiza asaynne izetas wonne miza asay eqqidayssika beettes

hayssan too kuwaase kasanchati woykko tookkowaase isporte eranchati issoy kuwaasa ekkidi woxxishin geedora kaallizay saru guppi tollidi kuwaasa oykkana matidays beettees kasa xeelliza asaykka xanxa guugi eqqidi kusha baqqizayssinne waassizas beettees

Hayssi alame yuushshon toho kuwase kasa besiza malata y bettes ha malata giddoppe woogga wode ommarssappe ichachu saate baggan toho kuwase kasi besiza malatakko

Haysi irisase geetetesi, irisaseyka dumma dumma xuufeta xaafanasinne misileta salanasi maadizaysako , hara mishatappe azin dumatize giikon xuufe xaafishn woyko misile salishn misiley iitikon qucidi wodhi salanasi maadesi.

Haysi wode qonc'c'isiza mishsha ha wode qonc'c'isiza mishayka sata getetidi eretizaysa gidishin ha sate bolla xafetida hedzdzu satenne tamanne oydu deqeqako

Hayssi miishshay keehipe deexo didida miishsha; suganas woykko goochchanaas maaddes; ha miishsha bolla keehippe deexo gidida miishsha woykko oxygine thankke woththidi issi boothappe hara boothaa aarra goochchidi efanas maaddees.

hayssi teknoloji ooththo ooththiza maashine geetettidi eretes hamashineykka keehipe deexo gidida miishata issi makinappe wothanas maaddizayssa hayssi deexo gidida miishata pooqe keexxiza saate gadeppe ekkidi pooqe hu'e kessi efiza maashine geetettidi erettes.

Hayssi dumma dumma wula qulpethi qaapheththidi dizayssi beeththes; ha dumma dumma wula qulpethi gordeththidi diza gaaneza doyanassinne aggi ibixanas maaddethes; be quxuren xaafeththidi uththiday asay yiidi kifile paydo be7idinne yida mala qulpe paydo xeellidi qulpe ekki bidappe guyen be kifile doydi gelana malas maaddes.

hayssi kase wode woykko beni wode puutto sussa maara yootees puutto susayka afila daddanas dumma dumma miishata kessanas maaddizayssa gidishin hayssi mithafe medhetidayssi liqaqa geetettidi eretizayssa gidikko hu7eni shidheda xaaxettidayssi liqaqa hu7e geetettidi erettizayssa gidishin puuttoy suqettidi shalo kezizays beette

hayssi hu7e qanxiza woykko hu7e ithikenne buuche qanxiza maashine geetettidi erettees ha mashineykka maaburatira charjettidi charjen ooththiza woykko elektrooniks maashin geetettidi erettiza meisha gidishe asa nayta huwe ithikenne buuchche qanxidi payatetha naagana malas maaddis

Hayisi nam'u asati Aaden enda issi medho sayikile bola utidi katama ogera bizayisi betes ha sayikileka dumma dumma miishshatas mades issinto eson asawo issi botappe hara bota gatanas madezayisa gidishen nam'anto payatetas woykko esporte otosika mades.

Hayssi dumma dumma kaamethi kathama ogen eqqidayssi beeththishin kaamethappe gede baggara asaynne asay uththidi shemppiza bessay beeththees; kaamethi issi boothappe hara bootha asa eeson gaththana malas maaddizaythakko.

hayssi targa paydo geetettidi erettes a targa paydoykka issi kaame hara kameppe shaakkanas maaddizayssakko gidikkoka asay gidin kawovoothanchati issi kaame hara kaameppe shaakkizay ha targa paydonko

Hayssi katama ogera hare gaarey be gaare woykko goommara diza mithafe oosettidayssa goochidi woxxizayssi beettees ha hare gaareykka dumma dumma deexo miishata issi bootappe hara boota gaththana malas maaddes.

Ayssi dumma dumma nayti hare gaare bolla kezi uttidi hare gaarerayssi bessafe hara bessa bizayssi beettees hare gaare bolla uttiday nayta woykqo asata bichcha gidonta dumma dumma eqataka hare gaare caanidi asatara gujjidi sibootappe hara boota bizays beettees.

Hayssi katama giddon shuchchati micettida ogen eqqida heedzdzu toora woy hedzdzu goommora diza kaameti beettettes ha heedzdzu toora woy hedzdzu goommora diza kaameykka bajajjo geetettidi erettizayssa gidishin asa matabessafe matabessa eeson gaththana malas maaddees.

hayssi as katama ogen heedzdzu goommara diza kaamey woykko bajajje gidayssi hamutishe dizayssi beettees ha katama ogeykka aspalte geetetti di eretayssa gidishin makinatinne woykko kaametinne kamera biza asati payan be bizaso gakkana malas maaddees

Hayssi katama giddon shuchcha ogezami dumma dumma heedzdzu toora hamuttiza kaamey beettes ha heedzdzu toora hamuttiza kaameyka bajaje geetettidi erettizayssa gidishin asa issi bessafe hara bessa mata gizen gaththana malas maaddees.

Hayssi dumma dumma medhuradiza asa issi bootappe hara boota eeson gaththanas maadiza miishati taran woykko maaran eqqidayssibeettes ha miishatikka baabure geetettidi erettizayssa gidishin baaburekka biza ogeza sunthay hadide geetettidi erettes.

Hayssi keepe daro gidida kaameti licon woykko zooron uttidayssi beettees ha kametikka asa issi bootappe hara boota be qofas eeson gakkanaa malas maaddiza miishatakko.

hayssi issi kaami shuchcha ogen bizayssi beettizayssa gidishin kaameppe habaggara issi asikka aadhdhidi biza beettes ha kaamiza sunthaykka aysu ze getettidi eretizayssa gidishin dumma dumma eqatanne kathata caananas maaddiza kaamekko

Hayssi ogan eqqidi asay kaame naagizayssibeettees hakameykka asa issi bootappe hara boota ehison gaththanas maaddizayssa gidishin hakama sunthaykka baabure geetettidi erettees ha kamey baabure gidizayssa gidikkokka baaburey biza ogey hadide geetettidi erettes hadidey baabure oge gidishin baaburey asa issi bootappe hara boota efanas maaddiza kamezakko

Haysi oge ootho kamey oga othishe dizaysi beetes ha oothetiza ogeyka issi botape hara bota asay kamera biza sate kames payatetha Naganasinne kamera biza asa hirgape sure gididi asay issi botape hara nota bana mala mades

Hayssi issi addey shuchcha ogera nam'u goommara diza kaame togidi yizayssi beettees ha nam'u goomara togetidi diza kaameykka motore geetettidi erettizayssa gidish asa issi bootappe hara boota eeson gaththana malas maaddees.

hayssi diccida katamatan ha7i wode keeththa woykko pooqe geetettidi erettes ha pooqeykka issi keeththay hara keeththa bolla eqqidi salo dicha dichchatetha bujjizayssaka gidishin boota woykko gade daro moonta dishe issi gadin daro asay daanaw dandayizayssa qoncisees

hayssi keehippe diccida katamatan ha7i wode keeththa keexo ogeta yootes ha keeththayka simintofe shuchchafe biratappe keexettizayssa gidikkokka ha keeththa sunthay pooqe geetettidi erettes

Hayssi keehippe diccida katamatan ha'i wode keeththanne duussa maara bessees ha keeththayka issay issa bolla eqqidi pude dhoqu giidi bidayssa gidikkokka garse baggara dumma dumma kaameti licetidi dizayssi beettes.

Hayissi baa kusheni koshee kesiza misha woyikka tekinoloje woyiko dixxi mewocca gizayissa oyikkidi hassayishhassayishe dizayisi bettesi.ha adezika eqidasoyi maxafe ketha woyikko katama timihirite ketha gidishini, adezappe hini baggara duma duma maxafe qomoti bettesi

Haysi astamaremey kifile gido tamareta xaraphe xabxa gogise esidi timirteza tamarsishe betese dese tamarsiza timirtekka othi beso timirte gidishin dumma dumma eqata shishidi Tamare nayra othi beso bolla des

Hayisi timirite keeththani issi kifile qaraxetidayisa beesesi ha misilezan uttida oyideynne sinththani woththid xaafiza xaaraphey beettesi ha tamar nayiti kifileza gelid oyida bola uttidi xaarapha bola ba waraqata woththidi penen xaafizayikk

Hasyssi ha'i wode keeththeta keexo hilla besses. Ha'i wode keeththaykka shuchchappe, biratappe, simmintoppe ashawappenne keexettidayssa godishin xanxxa woykko zuureza googi eqqida miththay keexetida keeththa maara yedidi wobbonta mala maaddes.

Haysi kataman tamare nayti timirte kethan uttidi nabababizaysi betese ha nababiza tamare naytikka be dunan cinbilen qachidi timirte ketha woga mayuwa mayidi licora oydan hu'eppe duca gaso utidi dizaysa betese

hayssi tophiya timirte kaaletho keeththa qoncisiza misile ha tophiya timirte kaaletho keeththaykka ubba dhoqafe ziqqa gakkanawu diza timirte miishatasi koshshiza miisha ha misileza gaason aaththees.

Ha katama timirte keeththa tamariza tamare nayti komputere keeththa gelidi komputereppe dumma dumma miishata nababishe dizayssi beettees ha komputereykka wodey ehida teknoloji miishatappe issa geetettidi erettees.

hayssi addisaba dhoqa deeththa timirte keeththe qoncisiza misile ha misileykka addisaaba yumberesti qoncisiza misile gidishin addisaba yumberestin dumma dumma timirte qommoti asanaytas imettiza bessatappe issa geetettidi erettes

hayssi tamare naytanne astamare ta giddon diza tamarsonne tamar woga qoncisees tamare nayti be oyde bolla be waraqata sinthen wothidi uttidi xellizayssa gidishin astamarey be timirte keeththa may7o7a woykko gahone giza booththa koote maydi sinthen eqidi tamare nayta tamarsizays beettes

hayssi katama tamare nayti be xarapheza bolla woththidi quma miishe dizayssi beettees haqumazikka issay issay issi saaneranne issi saanera be dabburanne be bessiza miishata ekkidi mizayssa gidishin kobera haaththe be sinthan ehi woththideyssikka beettees

hayssi katama timirte keeththan dumma dumma kemikaaleti dizayssi beettees ha keemikaaletikka tamare nayti timirte maxaafappe tamaridayssa ooththi beso wogan keemikaaleta issa issara walakkidi ooratha miisha woy ooratha keemikaale demmana malas maaddes

hayssi issi addey timirte maarara tamaridi tamarida timirtan lo7o eratetha demmidayssi kawoppe woykko tamarsiza erateppe anjetti aggidappe guyen dinxe woyqo kooshe kessiza miisha be kushen oykkidi haasayishe dizayssi beettees

Katama timirte keeththan tamare naytinne tamarsiza astamareti uttidayssi beettees ha uttida tamare naytikka timirte keeththa oyde bolla uttidayssa gidishin ha timirte keeththa oydey naati garsen uttidi bollan be waraqatanne peene woththidi xaafanassin injettiza oyde geetettidi erettes.

kataman diza timirte keeththan tamariza nayti wode miisha go7ettidi komputere keeththa gelidi komputereppe nababizayssinne komputeren xaafizayssibeettees komputerey maxaafappe aadhdho gididi dumma dumma ooratha miisha ta tamari nayta tamarsanas maaddes

Hayssi dere timirte keeththa geetettidi eretees ha timirte keeththazanka tamare naytas xuufesi inje gidida oydetinne saleyeday dizayssa gidishin ha timirte keeththay dumma dumma nayti timirta tamareti lo'o eretetha demmana malas maaddiza bessako.

Hayssi katama timirte keeththa gidizayssakka gidikko ha timirte keeththay tiba nam'antho deeththa timirte keeththa geetettidi eretizayssa gidikkokka timirte keeththan diza maxaafati shiicidi uttiza maxaafa keeththa geetettidi eretes ha maxaafa keeththanka dumma dumma maxaafati shiicidi uttidayssa gidikkokka tamare nayti gelidi nababidi gita eratetha demmana malas maaddees.

Hayssi timirte keeththatappe beettiza issi kifilekko ha kifiliqiza giddon beettizay dumma dumma tamari naytas uttanassinne xaafanas maliza oydeti shiiqidi uttidayssi beettes tamari naytikka garsida dizayssan uttidi bollara xaraphe maliza adusa miisha bolla be waraqata woththidi peenera xaafana malas maaddiza miishikko.

Hayssi katama timirte keeththay beettes a katama timirte keeththa sinthanka issi addey booththako taamaydi eqqidayssa gidishin keeththaykka ha'i wode keeththa geetettidi eretes ha ha'i wode keeththaykka garsen hara keeththa gidishin ha keeththa bollanka hara keeththay gujettidi keexetti keexetti bizayssa bessees ha keeththa sunthayka pooqe geetettidi eretes.

qeeri woykko guutha nayta googisi timirte keeththa oyda bolla utisidi sinthan dumma dumma si7ile woykko misileta woththidi guutha nayta tamarsizayti beettees a guutha naytikka gubehes lo7ya oydan uttidi be borsa ba idi dizayssa gidishin naytikka timirta tamardi eratetha gujjishe dizayssi beette

Hayssi guutha nayta timirte keeththa ha guutha naytikka be timirte keeththa oydan heedzdzu naynay issi oydan uttidi bepenenne waraqa tago'ettidi xaafishenne astamare tamarsizayssa kaallishe dizayssi beettees.

Hays ha' wode ootho limate getetes, ha' wode oge ootho limateyka ogey itonta malasinne ogera biza makinata bolla danoy gakonta malas mades, ha ogeyka aspalte getetid eretizaysa gidishn makinata payatethasinne asa nayta payatethas keehippe Gita go'a imes.

Haysi ogge otho oththiza mashshiney ogge oththishe dizayssi bettes ha oththetiza oggeyka aspaltte ogge gettetidi eretizayssa gidikko aspltte oggey maakinata woykko kaametanne kaametara biiza assa daanoppe naggana maala mades.

hayssi oge ooththo oykko ogelimaate ooththiza eranchati kamera yiidi oga xeellizayssinne iitida bessatan oga ooththanas qaala gelizayssibeetees ha ogeykka ogera hamutiza asa payatethassinne ogera asa efiza kameta payatetha naaganas keehippe gita lo7okko

hayssi katama giddon kaameti wogay baynta miisha ooththiza ooththota naagiza kawo oothanchay kaameza essidi koyizayssi beettees ha kaameyka wogay baynta ooththo gishin leemisos tirpe asa woykko oydeppe daro asa caanidi bizayssanne guuthanayta issi botappe hara bota efizayssa naagiza eranchakko

Ha7i wode oge ooso mashinetha go7eththidi oge limaathey ooseththishe dizayssa bessees; ha oge ootho maashineykka asappe xeethu kushe bolla gidida wolqa go7eththidi oge ootho ooththidi oge eeson wursana mala maaddees; ha eeson ooseththidi wurida ogeykka kamethassinne asa naytha hirgafe suure ogen asi hamuththana malas maaddees.

Oge lo7eththiza maashiney oga lo7ethishe dizays beettees ha oge lo7ethiza maashineykka oge baasiza kaame geetettidi erittizayssa gidishin issi ogey iitonta malas oge giigissishe dees ogey iitishe asa nayta bollanne makina woykko dumma dumma kameta bolla meto7efonta malas koyrotidi oge giigissiza maashiney oga giigissishe dizays beettees

hayssi katama oge ooththiza mashiney katama oge ooththo giigissishe dizayssi beettes ha katama ogeykka aspalti geetettidi erettizayssa gidishin iray bukkikko dumma dumma iratenne haroti diza saate ogey iitonta malas suuren ogey lo'idi daana malas maaddees

hayssi oge baasiza mahashine woykko oge baasiza kame geetettidi eretes hakamey sunthaykka kaame bolla katto geetettidi xaafetizayssa gdishin akamey asa kushe asappe xeeto kushe ehesotidi si7oothoo ooththidi matara worsana malas maaddes

Hayssi ha'i wode oge ootho maara ha ogeykka aspalte geetettidi erettizayssa gidishin aaspalteykka oge payatetha naaganassinne ogera hamuttiza kaameta payatetha naagana malas maaddees.

Hayssi katama ha7i wode ogen kaameti eqqididizayssi beettes ha ha7i wode ogeykka aspalte oge geetetidi eretizayssa gidikkokka kameti puderanne dugera dumma dumma qommo kaameti eqqidayssi beettees ha kametikka ha ha7i wode ogezarappe biza bessa eeson gakkanamala maaddizayssa gidishin ha7i wode ogey kameta payatetha naaganas maaddees.

Haysi oge oothettishe dizaysi beettees, ha oge oothoy iray bukkiza wodenne ha haaho ogey iitenna mala bukkiko boqattidinne halxotidi ogenne asa iissonna malas maaddees.

hayssi oge ootho ooththiza hiillanchati waaroynne ira haaththay aadhdhiza oga miihera bookkidi tugo moogishe dizayssi beettees hamoogetida tubbo giddorakka ira haatheynne waaroy issibootappe harabota maarara biidi oge iissenna malas maaddees

Hayti aspalte woykko lisho ogezara keehippe adussa gidida mitha ba7idi yizayssi beettees ha bbayettida mithaykka eetosinne dumma dumma soo ooththotas maaddees.

Haysi asa naytas baaso koshshata oothtiza limatte eranchati othidi kunthidape guyen anjisana yida asay bomba doyidi be kushe mecizaysinne bombappe haththa yarkkanera duqqizaysi beettes.

Issi inddiya be woga mayo mayadaBonba haaththa be Yarkaneti duuqqashe dizayssa betees. Hedzu Yarkaneti Ehada bonba hathe Duqizaysi Betes Ha bonba hatheyka dhoqa besatape bonba tubora Besatan koshiza Misha asay othana mala asas yidi Eqidaysako

hayssi dumma dumma mayo mayda kawo oothanchati shiiqidi issife eqqidi haasayizayssinne zoretizayssi beetees. ha hani baggara eqqida heedzdzu asati issi medho mayo maydayssa gidishin ha asatikka haaththe ooththo ooththiza asata.

Hayssi asa naytas baaso koshetappe issa ha baaso koshetappe issayykka haaththa geetettidi erettes haaththay issi bootappe hara boota haaththa tubbora yiidi haaththa tubbara goggizayssi beettes ha tubbaray goggiza haaththa sunthayka bomba haaththa geetettidi eretizayssa gidishin uyanas maadde

Asay ufayettishenne meecishe bomba haaththa kusha mecuyizayssinne bomba haaththafe duuqizayssi beettes guye baggara bomba haaththe issi heeras woykko shooros oothettana malas ooththiza asati eqqidi xeellizayssa gidikkokka sintera nayti ufay7ettishe haaththa duuqizayssinne uyizays beettes

Asay booththa mayuwanne booththa koppiyiya be huuphiyan woththidi kushiyan saathiyaa aaththidi bombba haaththan kushiya meecceththiide dizayssa gidikkokka issi addee gannara bootthoa maa7uwaanne booththa koppiyiya woththidi ayfan manatsiriya woththidida isi be silkkera woykko moobaalera asa qaratsizayssi beeththees.

Hayssi be wogaa mayuwaa mayida asay bombba haaththan kushiya meeccishe dizayssa beeththees; ganna baggarakka booththa mayuwa mayida addee meecciza asaa qaratsizayssa gidishin bombba haaththeykka issi pulththo woykko biiththappe pulththiza haaththaa bombba tuubboora issi boothappe hara boothaa efidi gogissizayssa geetheththidi ereththes.

pulto haaththa ushshassinne issi miish issi miisha heeran ooththanas giigissiza eranchati woykko hiilanchati bomba ooththidi kunthidappe guyen isi maybereseben diza era asati anjisana shiiqidi bomba doyizayssinne bombafe kusha meecizayssi beettees